Tovovavy iray milatro, manao akanjo volomparasy, manao kiraro mavomavo, mihaingo fatratra tokoa izy eto ary mandeha eo anoloan'ny karipetra mena, misy olona maromaro manodidina azy.

Lehilahy iray manao fitafiana mihaja, manao kaositara izy, manao lobaka fotsifotsy anatiny, maka sary mody variana; mety avy nanatrika lanonana izy izany na avy nanatrika fanambadiana.

Gazety iray amin'ny teny frantsay izay mitondra ny anarana hoe :" Ligne de Madagascar " ny matoa am-baovao eto dia miresaka ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny tantarany.